Dɔbɔ be laa kyɛ kaa su kpare wogre a vɔgle peɛle ka kuree a are are ka ba a taare ɛɛ pilayare ka ba taa sipããnare ka ba maala a kuree a f a wuoro a laŋna taa.

Nembata la a are ka kaŋ a e sogya a taa malfa ka ba naŋ bayi a meŋ are a su kaayaa ka a yi taa kyɛ ka ba vɔgle sapile kyɛ ka ba eŋ nyɔbogre bonpɔgre kyɛ ka lɔɔre meŋ are a ba niŋe sɛŋ na a lɛ.

Noba la a be a kyɛ bibiiri ane nembɛrɛ ka nempeɛle mine a a kyɛnɛ ka ba mine meŋ a zeŋ ka a biiri a are ka kaŋ su kparoŋ ka kaŋ ba su kparoŋ kyɛ ka teere are a ba nigeŋ ka ba maale patare a ba nige poɔ a lɛ.

Noba la be daa poɔ a dire daa ka ba mine a koɔrɔ boma ka ba mine waana a daar ka kaŋ zeŋ kyɛ de kataweɛ a kyaare o meŋɛ kyɛ ka kommie meŋ a biŋ ka o naŋ koɔrɔ zoma meŋ a poɔ.

Zannoo die poɔ la ka bibiiri ane pɔgebɔ bebe k'a ba wuliwulo a e nempelaa a zeŋ a nyɔge a sakubie kaŋa a taa k'a tekyɛ kaŋ meŋ naŋ zeŋ kyɛ wulo a bibiiri lɛ banaŋ na e, ka ho nyɛ k'a dɔɔlee kaŋ leɛ ka

A zie eɛ yeliwontaa zie benee neɛ ne o tɔsoba naŋ taa nɔkpeɛne gaa a te yelaa a wontaa, hõõ kaa ho na nyɛ la ka teebol biŋ ka gane dɔgeloo zu ka dɔɔ are su kpare pelaa nempelaa la ka kaŋ meŋ are a meŋ su a kpare na te naŋ maŋ yeli k'a siwuti.

Dɔba ane pɔgeba la a laŋ taa a yɛŋ ka a nyɛ yɛlɛ ka a dɔɔ kaŋa a su bonsɔglɔ are kyɛ teɛ o nu tɔgle tɔsoba ka o tɔsoba meŋ teɛ o nu tɔgle o kyɛ ka a ba mine meŋ a zeŋ a gɔlle tabol ba naŋ ba naŋ biŋ ba nigeŋ ka gama dɔgle dɔgle.

Dakogro la ka ba maale ane tabol a beŋ die sogsogliŋsogɔ a de boma a paraa a tabol zu ka filaaware a be a tabol poɔ kyɛ ka dakogro a beŋ gɔllaa die zaa kyɛ ka ba penti a die poɔ koo e pelaa lɛ.

Nobɔ la a kyɛnɛ zie zaa ka a ba mine su kaayaa kaa waa wogru lɛ kyɛ e bompeɛl ka ba mine meŋ kyɛnɛ pɔgebɔ kyɛ meŋ su kaayaa kaa e wogru lɛ ka ba mine gaa te are a puore ka daŋkyin a are kɔge.

Nensaala la a zeŋ ka ba maale boma a biŋ boma tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ a biŋ k'a taa kala diferɛn diferɛn a laŋ laŋ taa.

Daa diibu zie la a kyɛ, pɔgebɔ ane dɔbɔ, ba be l'a, ba koɔrɛɛ boma, ka bamine koɔrɔ saaloŋ ka bamine koɔrɔ nyaadoɔ ka bamine koɔrɔ seŋkãã, ka bamine a taa perɛtere ka ho nyɛ dɔbɔ ka ba meŋ are are ka pɔge meŋ zeŋ kyɛ su kpare zeɛ.

Deri la ba ŋma ŋma a bare a deri arɛɛ ɛɛ a sugsuglee taa a are a deri wa yi taa kaŋ zaa ne o kala maŋ la kaŋ zaa ne o meɛo waaloŋ o naŋ maŋ waa maŋ la.

Die poɔ la a kyɛ tebol biŋɛɛŋ ka kɔmpuuta a dɔgloo zu ka bogruu gama a dɔgle a tebol zu ka gama meŋ naŋ fɛre fɛre a ziiri mine ka kog meŋ biŋ a tebol lɔmboreŋ.

Gaadin poɔ la ka ba maale ka felaaware a are a pupu a veɛlɛ ka a felaawa waao maŋ e bondɔre ka pɔge ane bibiiri a zeŋ a kɔge a felaaware a heŋ kaara kyɛ ka kaŋ meŋ a iri gaa heŋ tɔɔre zaa a meŋ maala amine.

Karema ane o karembiiri la a yi are are a taao a deɛnɛ ka ba de kuru a beŋ ka ba a ɔŋnɔ boma a eŋnɛ kyɛ ka fo nyɛ ka moɔ a buli ba puore seŋ na kyɛ ka teere meŋ a meŋ naŋ araa be kyɛ kaa kuree mine a naŋ bebe a are are.

Pɔgesarelee kaŋa la a zeŋ o die poɔ a kyɛ a maala lɔre, lɛ onaŋ na maŋ toɔ maale lɔre kyɛ ka o kabɔɔte meŋ a are a puori poɔ k'o de tabol biŋ a de a kaayaa zaa dɔgele.

Dɔbɔ la are a su kaayɛrɛɛ naŋ pɔɡe ba enne zaa ka waayɛre are ka pool ka ba ba daa ka a daa nyɔɡe a waayɛre na taa kyɛ ka ba biŋ bonkaŋ a maŋ lɔɔrɔ saare ennɛ.

A noɔ die poɔ la ka kanne ka karembiiri a be ka ba maali tebolɔ a biŋ ka ba zeŋ zeŋ a tebolɔ zu kyɛ ka ho naŋ nyɛ a takorii meŋ a meŋ are araa ziiri zaa kyɛ kaa kerembiiri a zeŋ a kanna.

Kyɛ eɛ lɔre siteesin, lɔɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ naŋ are k'a mine e dɔre, k'a mine e zeere, ka ho nyɛ yie k'a yie gaa te are poɔ, a baŋgolo la ka ba ŋmaa, ka ho nyɛ k'a e wogiri wogiri lɛ kyɛ ka sori meŋ naŋ gaŋ.

Nempeɛle la a be a kyɛ a paa be ba zannoo dieŋ ka de tabola a biŋ de kɔmpeetare a dɔgle ka ba zeŋ kyɛ paa zanna a ba zannoo kaŋ zeŋ a su bonpeɛlle kaŋ meŋ are a de o nu eŋ o kɔreŋ kyɛ su kparesɔglaa a are kɔge a o taaba na.

Noba la a zeŋ a yele yɛlɛ a kyaara ne te teŋɛ baaroo yɛlɛ ka a neɛ naŋ yele a yɛlɛ o su la kpare pelaa a kyɛ su kparesɔglaa a poɔ zeŋ kyɛ meŋ su kyɛ ka ba zaa paa zeŋ kyɛ kyɛllɛ a yɛlɛ.

Noba la zeŋ, nembayi, ka kaŋa are a kyire kõɔ waara a bibile kyɛ su bonzeere ka filaawaare meŋ a be dogere poɔ ka ba biŋ kyɛ ka kaŋ meŋ a zeŋ kyɛ ka yiri a yi gaa are a ba puori seŋ na.

Kannoo die poɔ la ka ka karema ane a o sakubiiri a be kaa karema a paŋ sɛge boma a biŋaa a belaabɔɔti zu kaa karenbiiri a paŋ kanna.

Bondirii la ka ba maale a biŋ ka ho na boŋ nyɛ gyɛlɛ, taaleɛ, ka ho na boŋ nyɛ gyɛnlee, kabekyi meŋ beebe ka seremaane ane nɛne a dɔgelaa bondirii zu.

Nempeɛl dɔbɔ la a be ba shɔpi poɔ a ŋmaara kaayasuure ka ba mine seɛrɛ tiilɛ la ka ba seɛrɛ a kaayaa a yagla kyɛ kaa ba neŋkpoŋ a su kparrepelaa kaa nuuri e wogru.

Nobɔ la be a kyɛ ka ba mine a zeŋ zeŋ a kyɛ paŋ kaara boma ka bamina meŋ a are kyɛ paŋ a kaara eŋfuomo kyɛ kaa ba paŋ de tebol a beŋ a de dakogro meŋ beŋ a gɔllaa kaa wuli ka zeŋ ziiri la.

Daa poɔ la ka noba a yɛ koɔrɔ boma ka ho nyɛ bɔɔdeɛ, ka ho nyɛ sɛremaanee, ka ho naŋ nyɛ nensaalba ka ba yɛ kyɛnaa zie zaa ka ho naŋ nyɛ ka ba maale patare ka pɔgebɔ a yɛ kyɛnɛ a su kpare peɛle a zie zaa.

To sorikoɔraa zu la ka lɔɛ a zoro kyɛ ka nobɔ meŋ a naŋ kyɛnɛ a lɔɛ soŋsogliŋsogɔ poɔ ka nobɔ mine meŋ a meŋ naŋ gaa are a lɔɛ puore poɔ ka ba mine meŋ naŋ kyɛnɛ a korɔserɛ a sori naŋ ŋmaaraa sori yire.

Zannoo die poɔ la ka noba zeŋ zeŋ ka teebolo biŋ ka kogiri biŋ k'o pãã zeŋ ka bibiiri a zeŋ ka ba tekyɛ a ba kanne kanna a be a ba poɔ ka ba pãã kanna a yɛ zanna.

Kuree ba ba la a zie a gɔlle wogiri wogiri zaa ka nensaalba a kpɛ be a be a nensaalba bamine yɛ peerɛɛ a ziiri ka kaŋ a su kaaya sɔgelɔ ka kaŋ meŋ gaa su a kaayaa mine k'a meŋ boɔrɔ k'a e dɔre k'o are a maala a zie kyɛ k'a teebol meŋ naŋ biŋ.

Noba areŋ ka kaŋ a are su kaayaa ka a yi taa kyɛ e peɛlle kyɛ ka o vɔgle zupili ka kaŋa zeŋ a de baasekɛte a biŋ a kɔge o kyɛ ka kaŋ meŋ are ka a o naŋ a teɛ o nu a kyaare o a boɔrɔ ka o nyɔge o.

Bibiiri la a are, bibiiri banuu, kaŋ zɛge o nu eŋaa sazuŋ ka ba haa pãã kaara kyɛ ba enne pãã nomɔ ka yie, deri a yi araa ba puoriŋ ka ba ba daare ba puori seŋ na bare.

Dɔbɔ la a zeŋ zeŋ a maala papore ka a mine meŋ a meŋ gaa be tɔɔre tɔɔre zaa kyɛ meŋ maala ka ba tuoro taa ka ho nyɛ, kaŋ zeŋɛɛ taaboɔ zu la k'o be.

Noba a laŋ taa yaga yaga lɛ a de gaa yaakpolo poɔ a te are a yaakpoloŋ kyɛ kaara a yaakpol kyɛ ka ba mine a su bonpeɛllle kyɛ vɔgle sapige peɛlle ka ba mine meŋ vɔgle bonsɔglɔ kyɛ ka ba zaa are a be a kaara a yaakpol.

Daa poɔ la a zie ŋa ba koɔrɛɛ kɔrebɔ boma komie ɛɛɛ ba koɔrɛɛ ɡyanlee ba koɔrɛɛ ɡyɛnɡya ka fo nyɛ ka pɔɡebɔ bayi a are ka kaŋ su kaayaa ka wuli ka a kaayaa eɛ bonsɔɡelɔ.

Pɔɔbilii bayi zeŋɛɛ ka kaŋa a maala a o tasoba zu kyɛ ka a neɛ kaŋa na yi ɡaa are a puori lɛ a liri o nuuri kyɛ ka a onaŋ na zeŋ o zeŋɛɛ koɡi na e woɡi o zu kyɛ ka fo nyɛ ka yiri yiɡaa te are a puori sɛŋ na.

A gaana neŋkpoŋ nana o na la a are a puoro namine kyɛ ka ba de kataweɛ a pɔge a naa kyɛ ka a naa ɛɛ poturibo zeŋ zeŋ ka ba mine meŋ are are.

Kɔŋkpoŋ la a gaŋ, a kɔŋkloŋ naŋ gaŋ ka noba waa yaga lɛ, pɔgebɔ ane dɔbɔ ka ba be a kɔnkpoŋ ŋa poɔ a yɛ dugiro kyɛ ka ho nyɛ ka yie a yi gaa te are ka kɔŋkpoŋ niŋe poɔ a lɛ ka noba a be a be ka ba ŋmaa ŋmaa zie.

Pɔge la ziŋ a su kaayaa a vielɛ o zaa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

Lɔɔre la a zoro sakoɔraa zu ka nobɔ a be a lɔɔre poɔ bibile ane neŋkpoŋ ka neŋkpoŋ a maraa lɔɔre kyɛ eŋ silipɛs kyɛ eŋ nimikyaan kyɛ leɛ kaaraa puoreŋ kaa bibile meŋ are kyɛ meŋ leɛ kaaraa puore seŋ na kyɛ kaa pare lɔɔre pare yuo.

Ennoɔ yeltare la a erɛ a kyɛ, pɔɔsarebil ane dɔɔsarebil la a seɛrɛ bawaa bee kɔbena kyɛ ka hõõ kaa ho na nyɛ la k'o mine su kpare k'o mine meŋ ba su kpare kyɛ ka ba eŋ kyeemɛ k'a dire meŋ araa zie zaa.

Sakuuri la ka sakuuri karen karema kaŋa ane a sakubiiri a yi a deɛnɛ kyɛ kaa a karema kaŋa meŋ a su kparrepelaa are kɔge ba a kaara a wono noɔ kyɛ kaa sakuuri yiri meŋ koo meŋ gaa te are tɔɔre tɔɔre zaa kpɛlɛm.

Bibiiri ne nembɛrɛ la a zeŋ ka a nembɛrɛ mine a are kyɛ ka ba ti pata naŋ e die ka noba kpeɛre be a biŋ a zeŋ a teɛ teɛ ba gbɛɛ kyɛ ka a ba naŋ are na ka ba de ba nuure a lere lere a are kyɛ meŋ su yaayi.

Nobɔ la a are ka dɔbɔ are ka pɔgebɔ are ka pɔge su bonsɔglɔ kaa dɔɔ kaŋ su bompeɛli kyɛ ka ba are ŋmeɛrɛ boma ka nobɔ a seɛrɛ kyɛ ka are be ba naŋ are na die poɔ la ka ba are kyɛ ka ba de tabol meŋ a beŋ a wuo a kaayaa mine a pare be.

Neŋsalba la a are a gɔlle ɛɛ vūū bonmaalaa kaŋ baŋ maŋ maale kari nyɛ ka vūū wa ka ba maale ane kuree ka o ka ba su kaayaa a pɔgre ba menne kyɛ ka teere meŋ na be a zie zaa gɔle.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la a yɛ kyɛnɛ a zie ka fo nyɛ lɔɛ ɛɛ poriserre lɔre la ka o are kyɛ ka fo naŋ nyɛ masalaakyi ka ba mɛ koo yi gaa are toore zaa kyɛ ka a zusugɔ a e woge woge woge lɛ kaa nobɔ a yɛ kyɛnoo poɔ.

pɔgba la a taa yeliyeli bon ba naŋ maŋ yeli ne yɛllɛ ka tuuŋ gaa toore ka ba are ka kang a taa karetaa ka kang meŋ yi gaa are a su kaaya sɔŋlɔ kyɛ ka kang meŋ yeli yɛllɛ a eŋne a bon poɔ ka kang meŋ a sege o nu kpeŋa zaa.

Noba la zeŋ ka ba mine su bonpeɛlle ka ba mine su bonsɔglɔ kyɛ ka nembonyeni kaŋa a are a ba zaa nige poɔ a yelle yɛlɛ a korɔ a ba naŋ ka ba kyɛllɛ kyɛ ka dankyini meŋ a yi te are a nige be a lɛ ka kaŋ meŋ naŋ zeŋ a gbire.

A zie eɛ die yiri dendɔnoɔre noba na are pɔɡe la nempelaa pɔɡe la a are ka bibiiri a ŋmaaɡyili a nempelaa pɔɡe ka ba a ennoɔ bee ba zie ka nempelaa pɔɡe su kparepelaa kyɛ fo nyɛ die ka o yi are ka ba pɛɡe kaayaa a deɛle.

Pɔɡebɔ yoŋ la a be a foto ŋa poɔ ka ba taa laa ba naŋ eŋ diibu a di a diibu baare kyɛ ka a pɔɡe kaŋa paŋ su kaayaa ka o e buluu ka kaŋ meŋ vɔɔle zutalaa kyɛ ka ba de ba nu eŋ a laa poɔ.

Dɔɔ la are, o arɛɛ boŋkoɔre zie niŋeŋ, zie banaŋ koɔrɔ dãã, bonnyuuri, ka ho nyɛ ka ba biŋ a daanɛɛ iruŋ iruŋ a gɔlle, k'a dɔɔ are a su kaayaa a eŋ nɔɔte zeere ka ho nyoo k'o taa baagi meŋ k'a baagi meŋ e zeɛ.

Ba maalɛɛ kuree ka a kuree are ka na maŋ baŋ de boma a dɔɡelea ka fo na nyɛ taaboore meŋ ka a biŋ ka fo kaa nyɛ noba ka ba are ɡole a zie a su kaayaa ka a kaayaa e bonziiri ka a kaŋ meŋ e bondoɔre ka ba ha hɔɔle zupilisɔɔlɔ ka kaŋ meŋ hɔɔle zuplipeɛle ka fo nyɛ ba ka ba areare.

Noba la zeŋ zeŋ kyɛ kaara eŋfuoni naŋ yire tele television zu ka ba kaara dɔba ane pɔgeba la ba zaa zeŋ ka ba maale kogre a biŋ biŋ ka kaŋ zeŋ kyɛ de o nu pare a kogi zu.

Wɔɔre be l'a kyɛ zigbaŋgbali la k'a are ka lɔɔre wa zoro, lɔpelaa ka ho nyɛ teere, k'a teere meŋ are, a teere mine ba taa vaare k'a mine meŋ taa vaare kyɛ ka ho nyɛ moɔ k'a bulo a peɛle a wɔɔre.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

die poɔ la ka ba maale a biŋ dakogro a biŋ tabol a santa poɔ ka fo nyɛ gama meŋ kaa meŋ naŋ biŋ biŋ gɔŋlaa zie zaa.

Die poɔ la ka kogiro a biŋ biŋ ka tabol a meŋ biŋ ka boma a dɔgele tabol zu kyɛ ka ho nyɛ ka ba maale boŋ biŋ zie a de biŋ a teɛ a dankyini a lɛ.

Die poɔ laa kyɛ ka tabolɔ biŋ kaa kapure biŋ kaa laare a biŋ ka flaawa a be ɛ ɛ duge poɔ ka pɔge are a seɛ kaayaa kyɛ ka a a.

A zie ŋa e la moɔ poɔ benee wɛdonne naŋ be gbeŋne gbeŋme beebe ka mɔnii a bebe kaa a gbeŋme a ngogaa monaao gbeŋmaa anaare la a nyoge a mɔ naao a boɔrɔ kaa ɔɔ kaa paŋ yɛ zɔɔrɔ taa.

Noba la zeŋ motori zu ka ba mine noba la zeŋ naasaalaa kuriwiri zu ka ba mine a be lɔɔre poɔ kyɛ ka ba mine meŋ a taa flyers ka kaŋa a meŋ a maale raster kyɛ meŋ are.

Seɛre la ka ba seɛrɛ a zie ŋa poɔ, ba seɛrɛ la a ŋmeɛrɛ gaŋgare; loŋimo la lɛ, ka noba a are a ŋmaa gyili ka bibile kaŋ a are a ŋmeɛrɛ a loŋo ka nembɛrɛ yi te are a eŋ nɔɔteɛ ka ba mine a su kaayaa naŋ wuli k'a eɛ deɛne kaayaa.

Pɔge la a zeŋ a kyeenɛ bɔɔdeɛ kyɛ ka bootu a biŋ kɔgoo k'o zeŋ kyɛ hɔgele zutalaa kyɛ ka kapo meŋ a biŋ kɔgoo a lɛ k'o zeŋ.

Mane gbori la a zoro a mane poɔ a tuo nobɔ ka nobɔ kpɛ zeŋ kyɛ kaara a kõɔ ka bamine meŋ zeŋ kyɛ nyɔge nyɔge boma kyɛ are kyɛ k'a mane gbori poɔ ka ba maale bone naŋ pɔge a nobɔ ŋmenaa.

Daa poɔ la ka noba be a koɔrɔ boma ka bamine meŋ daara, pɔge kaŋ la a go a ire a boma mine onaŋ boɔrɔ k'o da a kaara nyɛrɛ ka teere meŋ naŋ are a zie ka pɔge kaŋ are a mare bie a are ne ka kaŋ meŋ zeŋ a kyɛ koɔraa boma.

Deɛne la k'a noba deɛnɛ a kyɛ, ka ba sue kaayaa k'a mine e peɛle, k'a mine e zeere, ka ho nyɛ ka ba de kyeeme a eŋ eŋ ba enne poɔ kyɛ pãã a seɛrɛ a gɔllɔ a zie zaa.

Pɔgebɔ ane ba taaba la are are ka ba taa zomɔ, pɛɛteɛ la ka ba taa a eŋ laare poɔ a pãã biŋ kyɛ ka ho nyɛ ka lɔre, die a yi gaa te are a puoriŋ ka taŋka meŋ gaa te are kyɛ ka ho naŋ nyɛ a saluoni meŋ k'o sãã.

Pɔge la a taa zoma a eŋ a o nu poɔ a kyɛ a vɔgele zutalaa kyɛ ka yiri a yi gaa te are kõɔ noɔreŋ a lɛ kyɛ ka waayɛre meŋ a yɛ kɔnɛte kɔnɛte.

Pɔgesarre bilii la a su kaayaa k'a mine yitaa a mine ba yitaa kyɛ ka ba eŋ lɛɛ k'a lɛɛ yitaa kyɛ ba pãã wulo lɛ ba sããkonnoŋ yɛlɛ naŋ maŋ kyɛŋ lɛ ka ba taa ŋmama a eŋ a ba gbɛɛ poɔ a zeŋ ne.

Sori la gaŋ a saa zaa kpɛlɛm kaa zie kaŋ taa birigi kaa zie kaŋ meŋ kɔɔre kyɛ kaa fo nyɛ ka lɔɔre a e bompelaa tuoro boma a wa tu naa sori na kyɛ ka fo nyɛ kuree meŋ kaa sigi te gaŋ a pareŋ ka fo naŋ nyɛ kaa birigi meŋ poɔ ka o kɔɔ a le.

Ba be la paki poɔ a ŋmeɛrɛ bɔɔl, tɛnɛse bɔɔl la ka ba ŋmeɛrɛ, nembayi la ŋmeɛrɛ a tɛnɛse bɔɔl ka kaŋ su kaaya sɔgelɔ ane bompelaa ka ba mine a yi are a puoriŋ ka ba mine meŋ gaa zeŋ daare zu kyɛ ka ho nyɛ kuree meŋ k'a kuree baba a pool.

Vūū tontonemo la ba yɛ ennɛ la ŋmenaa vūū daŋkyini zu la ka ba be ka ba mine vuune a nyɔɡrɔ a boma ennɛ ka ba mine su kpar kyɛ hɔɔle zupile sɔɡelɔ kyɛ su kpar ka a e dɔre.

Nobɔ la a kyɛnɛ ka kaŋa a su bonsɔglɔ a kyɛ taa kataweɛ a pɔg o meŋa a kyɛnɛ ka ba mine meŋ gaa ti yi a puoreŋ a kyɛnɛ waana kyɛ meŋ su bonsɔglɔ kyɛ ka poolo a yɛ ba ba a ba puore seŋ zaa kyɛ ka nobɔ ane lɔɛ a meŋ a yɛ are are.

Noba yaga yaga yaga la are, dɔbɔ ane pɔgebɔ, ka bamine su kpare wogiri ka bamine su kpare ŋmaara kyɛ ka ba de tabol a biŋ a de kuuni daga a de dɔgele a de wagyɛ de yɛre pɔge a kuuni daga kyɛ ka ba haa pãã are a pãã ŋmaa voorɔ a are.

Laafeeloŋ zie la a zie ŋa fo nyɛɛŋ ka ba biŋɛɛ tebol ka gama dogle ka fo nyɛ dɔbɔ ane pɔgebɔ ka ba kyɔŋ laen ka ba mine taa biiri a pɛgle kyɛ ka ba kyɔŋaa laen a gɛrɛ a laafeeloŋ nobɔ zie fooŋ kaa fo na nyɛɛ laafeeloŋ tontonnema naŋ zeŋ a ŋmaara ba yoe.

Nasapeɛle la be a kyɛ ka ba nɔgɛɛ ba tasoba kaŋa a yɛ tagera tagera a wulo yɛlɛ mine o naŋ e k'a wuli ka a eɛ posãã yɛlɛ ka ba boɔrɔ ka ba wuli ka ba eŋɛ ba nomɔ naa, ba sue kaaya sɔgelɔ kyɛ k'a onaŋ ba naŋ tagera na k'o meŋ su kaayaa k'o e buluu.

Tabul la biŋ ka ba pare diibo ka dɔɔ ane bibiiri a ŋmaaɡyili ka a bibile ŋmaa a diibo a te su a dɔɔ kyɛ ka teɛ meŋ ne a bondilaare ha dɔɡeledɔɡele a teebul zu.

Noba la laŋ taa a zeŋ gɔlle tabol ba naŋ de biŋ zie kaŋ soŋsogleŋ soga poɔ ka a noba zeŋ a kyɛ a kyɔgrɔ kɔmpeeta a nyɛrɛ yɛlɛ .

Nobɔ la a are sokoɔraa zu kyɛ ka lɔɔre meŋ a zoro ka ba de nensaalba fotore a mare mare a lɔɔre poɔ kyɛ kaa nobɔ mine zeŋ a lɔɔre zu kyɛ ka ba mine a do te are a lɔɔre zu kyɛ ka teere ane yie a are a ba puore seŋ na.

Kõɔ poɔ la ka bibiiri a kpɛ be a kyɛ deɛnɛ ka ba do are are taa zuri kyɛ ka ba pãã lɛ a kõɔ kpoŋ naŋ gaŋ a seŋ na kyɛ k'a bibiiri mine meŋ a meŋ naŋ are a puori seŋ kyɛ kaara.

Pɔgbɔ bayi la a are ka kaŋ su kaaya yitaa a are kyɛ leŋ zutalaa ka kaŋ meŋ araa puoreŋ a su kaaya yitaa a tuuraa onoŋ naŋ leŋaa dooku kaŋ meŋ dɔɔ a meŋ zeŋ wiri zu kyɛ ka o taaba mine a tuuruu.

Noba yaga yaga lɛ la a kyɔŋ kyɔŋ line a are a kyɛ kyɛnɛ a gɛrɛ ka ba mine a eŋ nyɔbogre bonpɔgre ka ba mine meŋ su kaayazeere ka ba mine su kaayapeɛlle ka ba mine meŋ vɔgle zupile kyɛ ka ba kyɛnɛ a gɛrɛ ziyeni.

Pɔgebɔ la gaa te ɔŋ kõɔ a tuo a pãã kyɔŋ a wa gɛrɛ ne ba yie, talaare poɔ la ka ba ɔŋ a kõɔ eŋ, a pɔgebɔ e la pɔgebɔ banuu naŋ gaa ɔŋ a kõɔ wa gɛrɛ naa yiri a tuo ne laare a tu sobiri a pãã kyɛnɛ a gɛrɛ die.

Nembɛrɛ pɔgeba bibiiri la be a kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a de bonne kaŋ korɔ a bibile kaŋ naŋ su kparezeɛ ka a bibile kaŋ meŋ su kparepelaa kyɛ ka a neŋkpoŋ kaŋ meŋ a su bonsɔglɔ ka a ba mine meŋ su bonzeere a are kɔge taa a lɛ.